Pamweni pakona tinokona kuona mwana achiri mudodori kuti uyu Une chipo chekuzoita mukoti kana kuti dhokodheya akati akurudzire ana edu pakuzodzadzisa zviroto zvawo.

Tika fundisa ana edu zvinoti betsera zvakanyanya mukati me ndaramo mu ndaraunda ngemu nyika medu nekuti ana aka funda amweni akona anozo pedzisira a madhokoteya nana mukoti.

Mazuwa ekaretu amweni antu aifunga kuti arume ega ndivo vanokona kuita madhokodheya nana mukoti hino mazuva anawa mwana weshe ungava uri ndombi kana mukomana anosisirwa kuenda.

Tinoone kuti mazuva anaya kuzvikoro zvemadhogodheya nanamukoti kurikuwanda maningi. Ana arikuenda kofundira izvozvo, zvinoda kukurudzirwa kuti ana arambe achienda ngekuti zvinozobatsira ntaraunda.

Mazuva ataikura tichiri ana adoko tiri kupuraimari zviyani taienda nemabhuku amweni ekuerenga taionera kuchikora asi zvinezvi nazuva anaya zviro zvanaka ngekuti kwane mafoni.

Amweni asharuka edu akati doro rinoshatira pamaambo. Pamweni pakona tikakorera kubatikira ana edu tichiri kutanga kuende kuzvikora tinokone kuashaishira ngekuti maambo akakosha.

Vana vedu sevabereki tinosisa kuvakuridzira kuti vaende kuzvikora ngekuti khona iyoyo ndokwavano tanga kufunda kufungira kuerenga ne kunyora zvinovadetsera.

Ana edu tinosisirwe kuakurudzire kude chikoro achiri akatsonga kudai ngekuti tikatoakorera tinokone kuzotoakorera zvachose, ndipo pemunozoona payani akura akurambe kuenda kuchikora.

Tikada kuningira kuti ana adodori kuamusa kuende kuchikora kazhinji kakhona yee anenge eichema einesa asingadi asi semuberwki ibasa redu kuti tiamuse aende kuchikora kofu.

Asharuka edu akambotaura eiti doro rakashatira kumambo. Saka tikaringira ana edu tikaakorera kupurayimari tinokone kuzotoakorera. Hino tinosise kuakurudzira kuti ade kuenda kuzvikora.

Muzvikora zveana kunyanya ana adoodori ayani anenge achiri kutanga kuenda kuchikora maisiidhii. Kunenge kuine zviro zvekutambisa zvakasiyana-siyana zvinoita kuti ana adakarire kuenda kuzvikora.

Echikora tinosisa kuvakurudzira kakururtu kuti vaende kuchikora kunyanya emizera midoko iyi amweni anokona kutozvizwira nungo zvekuenda kuchikora.

Nguva yekudhaya zvikora zvaiya zvishoma mukati mwenyika mwedu. Hino ngeiyi ndaa vantu azhinji anoenda kuzvikora asi tinoda kubonga maningi ngekuti mazuva anaya zvikora zvawanda muntu weshe inokone kuenda.

Ana edu ane zvipo zvakasiyana siyana amweni akhona anokone kuvaka amweni anokona kufundisa, amweni kuzoite madhokodheya, amweni kuzoite makandike ngaashandise zvipo zvawo.

Ana edu tinosisirwa kuape mukana wekuti abhuye zvaanode kuzoita mwukati mwendaramo. Toakurudzira kuti afundire akaningirana nezvaanenge eida kuzoita mwukupona mwake.

Tikade kuningira mukati mwezvikora zvinoenda ana edu, mazuwaanaya amweni akona unotokone kuwone kuti unode kuzoyita zvakati kana akura, ngatiakurudzire ana edu pane zvese zvaanenge eyida kuzoyita.

Mazuwa anaa zviro zvati rerukei maningi mukati mezvikarabadu ngekuti karetu vantu vekare aishandisa mabhuku. Asi mazuwa anaa zvareruka ngekuti amweni anoshandisa mafoni kana makhombiuta.

Kusekondari nekuzvikora zvepadera dera zviyani kunodzidziswa ana kuti munhu akone kuzvimiririra unatse kuziya zvaanozode kuita mukati mendaramo ,zvakakosha izvozvo.

Tikaende muzvikora zvinofunda ana edu zvingave zvekusekondari kana kuti zvikoro zvepadera-dera zviyani. Kune zvimichini zvanoshandisa zvinokumanisa mafoni nemakombiyuta anobetsera.

Ana edu ari mukati mwe zvikora kungadai kuri ku sekondari kana ku zvikora zvepa dera dera zviyani tino sisirwe kumbo gara navo pashi teimbo vaonese kuti ndaramo yakadini ngekuti amweni akona ari kutamba nge upenyu.

Muzvikora zvedumwo zvingave zvekusekondari kana kuti zvikora zvepaderaderayo kunodiwe mwana weshe zvisinei kuti wakaremara ere mukomana ere kana kuti musikana.

Mukati mwezvikora kusekondari kunofunda zviro zvakawanda zvakasiyana siyana zvekuti mwana umwe ngaumwe inopeisora otoziya kuti kana akura unoda kuzoita ngezvei mukati mwendaramo.

Mukati mwezvikora ndimwona munofundiswa zviro zvakasiyana siyana ngeana edu. Amweni anotokona kuzoita anamakanike, amweni kuzotogadzira ndege kana kuchovha ndege. Ndikwona iyoyo kwazvinotangira kuchikora.

Dzimweni dzenguwa mukati mwekusekondari ko ndikona kunobude zvimweni zvipo zveana zvakawanda. Ngeiyi ndaa tinosisirwa kuakurudzira kuti achizoshandisa zvipo zvawo mukati mwekurarama.

Tikaningira mukati mwezvikora mwedu ana edu ane zvipo zvakasiyana siyana amweni anotokone mishando yenyara amweni anokone zvekurumba amweni zvekukaba mabhora.

Upenyu unode kukoshesa maningi kazhinji kakona ana adodori muzvikora kumasekondari ndikona kwaanotorashire upenyu mushango, anoda kufundiswa nezveupenyu ana aya.

Ana edu ane zvikoro zvakasiyana siyana. Hino paanoenda kusekondari payani, paanopedza, ndipona paanoone kuti mberi unode kuzoita zvakadini. Ngatiakurudzirei kuita zvaanoda.

Ana paanoenda kuzvikora, anonasa kufundiswa ngematicha, kuti akone kunyora, nekuerenga, zvinozovadetsera mukati mwendaramo yawo.

Vakadai kuningira mazuva anaya kuzvikora zvedu zvinoenda vakomana nevasikana. Amweni akona akuite kogarireyo, izvo zvinobetsera kuti amwana anase kuita zvekuerenga nekuona mukovo vekuverenga.

Mukati mezvikora zvese zvepakati nepakati Kunokona kubuda dambudziko reanabarikuda kunasira kurorora kana kuti mitswa hino anaanifanirwa kuramba weifundiswa nezvehutano.

Na edu panezeenda kuchikora zvepadera dera zviyana paanopedza anopuwe chitupa chinoratidze kuti wakapedza chinozomudetsera pakutsvake mushando.

Tikade kuningira kuti mazuva anaya, ana edu varikufunda zvakanyanya, kunyanya -nyanya zvikora zvepadera izvi. Amweni akhona anotoenda kunyika dzekubanze koofundira iyoyo.

Kuningira madzidzisi anofundisa kuzvikora zvepadera dera ayani vadzidzisi akanasa kufunda anokone kufundisao ana eiafundisa kuti ndaramo yakaema kudini.

Mushando weabereki eshe kuti ombogara neana awo pashi asati asimuka kuende kuzvikora zvepadera zviyani omboaonesa kuti upenyu hwakamira kudini ngekuti amweni akona ari kutamba neupenyu.

Zvikora zvepadera dera zviyani zvinofundise zvakawanda ngekuti auendi kofunda mabhuku ega asi unoenda nekundofunda ndaramo ngekuti nguwa zhinji unenge weigara wega weidzionera weidziraramira.

Muzvikora zvepadera dera ndimwona umwomwo munozooneke mwana kuti kana akura unozoda kuita ngezvei mukati mwendaramo yakwe oenda ofundira nezvazvo ikweyo zvinozomudetsera mukagi mwendaramo nentaraunda.

Mukati mwezvikora zvepadera derayo antu anokurudzirwa kuerenga uyezve nguwa zhinji ngeyekutofunda uriwega mwana wechikora mudzidzisi unongofundisa padoko zvizhinji ndiwe unozopedzisa.

Mukati mezvikora zvepadera dera, amweni anokone kuzotopedza anehosha, anezvirwere zvakasiyana siyana. Ino, ana anokurudzirwa kufundisa pamsoro pezvehutano.

Dzinoda kubonga zvikuru zvakanyanya ngekuti zvikora zvedu zvirikuwanda mukati mwenyika kunyanya izvo zvinoenda nevanofunda zvikoro zvepadera dera zvirikudai kuwanda zvirikudetsera ana akawanda.